An atye ka neno cal yadi ki yako dul pa dyangi ma gitye ka wot i dye lum kun bene giwoto ki mwodo lum man bene.

Atye ka neno dano mobedo abeda ping kun ingete tye bungo me mako rec en kono ojengo twonge i bungo man.

I cal man atye ka neno odi mutii ki ot yokke mutii bene inget ot yokke mutii man bene atye ka neno yugi ma ki durugi inget ot man

Atye ka neno cel yadi ki lamego ma obyelo latin ingeye kun otweyo ki kitenge dako man kono oboyo wiye woko ki kitenge ngut cinge tye ki tiko.

I cal man kono ati ka neno nying kic ma ubinu i atura kun en ti ka neno atura i kin yat man

Atye ka neno yadi ma gutwi madongo kun bac tye i ngegi ki cal pa co aryo ma gitye ka tuku i wi lum man ki jwero.

Atye ka neno pii matye ka cure ikin godi ma kono bino ony piny iwi godi magi bene atye ka neno yadi ma otwi i iye.

I cal man aneno i cing dano ma kono kiketo rec iye rec man kono otyeko balle woko kwidi dong otyeko nywal i rec man.

Atye ka neno cal cumbuca ma pud kitedo ateda, ma kirubo mugati bene i kine cumbuca man ki mugati-ni ki keto i cuwan malac.

Man cal pa dako ma oruko kor cati makwar oboyo wiye ki latambara kun oyeyo bap i wiye i bap magi tye jami cam calo cwan kikopo ki kitenge bene iye.

Atye ka neno cal pa cilam man ma obedo i wi pikipiki kun otwero dul pa labolo i tere ki cal pa dano ma gitye i poto labolo kun gitye ka tweyo labolo.

Atye ka neno cal kom ma kimwono wiye ki gin matar kun coc tye iye ki abino ma doge tidi ki abino ma doge dit rec tye iwiye wa ki tol ki cal ma kiketo i kor ot wa ki coc bene.

Atye ka neno yen macal nanaci muyembe karot lemun ma ki cibogi i wi meja ki yako mutungulu ki bene atye ka neno cal juc ma kipiko igilac

Atye ka neno cal pa lyeci ma kono gitye i gang ma kigwoko iye lee gin kono guvung i kin lum ma yadi tye i kingi ma olworo gino bene.

Atye ka neno cal nyig kic nyig kic man kono obino ka limo ature ature man nen mwonya mada bot yig kic.

Atye ka neno dul pa labolo ma gityeko tegigi woko kun kipyelogi piny ingom labolo man Kono pud pe gucek me acama.